Polo n doya ka daadama bɛ dinni koma ŋmaa ŋmaa doya ka so kuriya ka yɛ nuɣusibu ka so bɛ boɣali ni ka so ʒɛya ka tabi o shee ka tihi giliba

daa ma n ʒɛya ka daliya konkoba daliya piɛla bɛni daliya sabila bɛni ka paɣ' bɛ be tuuni ka bɛ boɣisi ni ka takoritɛ bɛni kusamma n gili

So n ʒɛya ka pili zipiligu ka yɛ daliya piɛlli ka ga wooch ka so ʒiya ka zaŋ bin piɛlli pobi o maŋa ka Anfooni nim bɛ bi nyaanga ka kuriti gba bɛ bi nyaanga ka

Paɣa n ʒɛya ka ʒi tahapoŋ ka binyahari bɛ tahapoŋ maa ni ka pili zipiligu ka gbubi shɛli o nuuni ka binyahari bɛ kpama bɛ dinni ka tihi piɛ n gilo ka zaɣ kanvaa bɛ o luɣuli ni

Nanim n ʒiya ka bi to katawiya nima bi zuɣusaa ka so ʒiya ka so chinchini ka zaɣ piɛlli gabi dinni ka na ŋunboŋo maa pili zipiligu ka ŋunbala maa gbubi binyahari o nuuni ka so gba ʒi kuɣu zuɣu ka so chinchini

Niraba n ʒiya ka so ʒɛ zuɣusaa ka tabi o shee ka so ʒi kuɣu zuɣu ka yɛ daliya piɛlli ka so sikɛti ka binyahari sabila mini zaɣ piɛla gabi dinni ka so ʒiya ka tabi o jirili ka dikpuni giliba